Musifanani sino waliwo ikanisa nga ikanisa yino abandu bakirambisa khusabilamo khulunaku lwe sabiti abweni aliwo kumuti bunyasi ningeli yekhasawe.

Musifananyi sino waliyo a'khundu, nga a'khundu anano abonekha khuba busy naabi nga a'khundu ano waliwo i'ngeli ye lugudo lwa korasi lulikho tsimotookha ni tsipikipiki nga inyuma i'taayi waliwo i'ngeli iye kamataala kakaburukha khulugudo nga e'taayi waliyo ni i'ngeli ye tsi'nzu tsetsi business khuluwande lwelugudo waliyo e'ngele ye budukha ni i'ngila esi bakulisilawo e'bindu a'khundu khuluwande olwolo, babandu bemikhile khuluwande lwelugudo

Waliwo ingeli yesisiko nga sisiko sino sili ni kumulyango kwe lubawo, nga sisiko sino sibonekha shyekhutsukhamo kametsi, inyuma waliwo inzu ikindi

Waliyo kimisaala, ah kimisaala kino bakibyala busa sikyatsowa khulwakyo tawe, kimisaala kino batela khukibyaala nga bakana khukikulisa bakyamisemu silingi, nga bakikulisile babandu bakyamisamo tsimbawo

Waliyo abandu bakali nga balala bekhale asi khu tsindebe nga waliyo balala babemile mungaaki, abandu bano bosi ne khufurisa abandu bakali bakwarire tsi mask na babandu bano bali khukhakakho khula khufuna bulwale tawe

Musifananyi siino waliyo kameetsi kamakali habutayi nga waliyo umundu uwikhale khu mabaale khu luwande ulundi ahambile khasaala khakhayetakho khufuna tsingeni khukwama mumetsi inyuma yitayi waliyo ingeli ye bunyaasi ni mwiswa itayi.

Musifananyi sino mulimo umusani uwimikhile nga umusani yuuno umuzungu wakwarile ni sapatu, wakwarile ni mbaale inyimbi waambile ni Khasala mukhono mwewe ataayikho abunyuma iliwo ingeli ye'kametsi kamakali ne isi emile aliwo kamabale kamakali

Waliyo khamuli nga khamuli khano Khalimo tsi'colour tsenjawulo nga purple ni color ya'green nga khukhamuli khano khulikho intsukhi ilikho nga niyo yitsa khubimuli khufuna nector isi inyala yarambisa khukhola bubukhi

Musifani sino waliwo umusani ugwarile isaati ye gimikhono gimileyi iye color iya blue nga mumukhono gyewe awambilemo ikhofila iye color iwnaga.

Musifananyi sino mulimo sifo nga sifo sino abweni wemikhilewo umukhaasi ukwarile i'gomesi ukwarile ni khakhandu khumurwe khe'color ya blue i'bweni wewe waliyo kamatoore, i'taayi waliyo babandu a'bekhaale i'nyuma wabutindilo bwetsinyanye waliwo a'asi e kumuti i'nyuma naabi waliyo i'ngeli ye tsi gaari ne i'nyuma naabi waliyo i'ngeli ye tsi'nzu tsesi babandu babonekha khukonamo

Waliyo abana bakekhe abekhale khwindinisa lye inzu nga balala bali khulola ibweni musifananyi nga waliyocumulala uli akari uwambile kha'baby khatini

Waliyo kumukhoono kwomusaani kukulikho litsuune liliba khumubili likali khulikho ni saawa ilimo i'color imali ni color i'waanga nga umusaani yuno awambile khasaala khakhabakho khakoosi nga khano kharambisibwa khuwamba tsi'ngeni khukhwama mumeetsi

Waliyo kunyonyi kwikhaale khumeetsi nga kulimo tsi'color tsye jawulo nga i'color i'waanga ni color imaali kuli ni kumunwa kumuleyi, kunyonyi kuno kwa'ambile i'ngeni mukhanwa, a'taayi waliwo i'ngeli ye bunyaasi butsowela khumeetsi kunyonyi kuno kudala khulambula khumeetsi nga kuyimamo tsi'ngeni tse khulya

Musifwani isisi mulimo kwaranga ni i'mbako nga bino byakonile asi khwi loba mumukunda nga kumukunda kuno kabonekha kumulime bulaayi nabi.

Waliwo kametsi, kametsi kano kakenda ni i'speed ingali ni kamaani kamakali. Abunyuma waliyo kimisaala ni ingeli ye mwiswa. Kametsi kano kabonekha kali ukhwama khu lukingi nga kali ukhwikha asi. Ukhundu anano abandu balambulawo ate basasula silingi khulambulawo.

Musifananyi isisi mulimo tsikhaafu tsi tsingalikho nga tsino tsemikhile mubunyaasi musisawe, tsili khukhakakho khukhwaya bunyaasi tsili khulya bunyaasi , a'nze kumumu kulukhwakha

Bakhaana bataru bekhale mundebe iya sofa nga bosi bawambile tsi laptop batsirere khumasikamo kabwe nga bali khukhola ibindu khu laptop, mutwela uwakari a'ambile i'laptop iya apple, umukhana uli khuluwande lulala akwarire ni kofila khu murwe, waliwo umukhana khuluwande lulala uli umuzungu

Waliwo umusani ukwarile isaati ili checket iye kimikhono kimileyi, umusani yuuno waambile khakhapo khalimo tsimwani tsinyomu tsimwani tsino batsikholamu ikaawa ate batsikulisa bafunamo silingi

Musifananyi sino abweni waliyo tsingokho tsili mubu-fence byebibyuma nga tsingokho tsino batsikulisa bafunamo silingi abunyuma waliwo ipikipiki numukhasi uwikhale asi aliwo itaayi umusani uli khu pikipiki

Waliyo isawaani iye i'color iwanga nga musawaani muno mulimo liiki lyesi bapile khaale nga mulimo ne khakhandu akhayetakho khutabula liiki lino, isawaani ilimo liiiki lino yekhaale akhundu ali ne i'color iye blue.

Musifani sino mulimo abandu abali akhundu nga abundu ano abonekha aliwo kumukholo kwekamani, aliwo umundu uli khu'camera ulikhuwamba khumukholo kuno bifani

Musifanani sino waliyo umundu ukwarile ingubo ya'uniform iye color i'wanga alikhutekha tsinyama tsinyama tsino batsikulisa bafunamo lipesa shalukanile batsikhalanga shalukanile batsyosha buusa khumayika